Omwami ayambaire empale enhimpi eya bulu nga yesibye nhe ki lilesu munkedhe ali tambula mu nhimiro era amagulu ge gonagona geidhwire bityonsi. Enhimiro eidhwire amaadhi gatunire ghona ghona buli ghantu, agemye omutyere mu mikono gye dhombiriri ali butambula ali gutwala mu nhimiro yaligya ogusimbamu, einhuma ghe nsiko enho eidhwire yo nsiko ndherere ezilayo nn.himiro

Omusawo ayambaire eitawo nga lyeru era omukono gwe omugodha ayambaire ku gilavusi enho gilavusi nga ebonhelwamu. Omukono gunho omugodha , omusawo agemyemu aka kokolo nga konha keru nga kaliku nha kantu aka yello kanho aka kokolo ka bwika ku nhindho nho ku munhwa era mu mikono gunho omugodha omusawo agemye ekyuma kya baawo kye bakozeza okughulilisa omutima engeri ye gukubamu, kinho ekyuma nga kili mu kala ndhirugavu.